Ñaari toogu, toogu yi nak toogu yu hala nètè la nu nekk ci ab pèron. Pèron bi ab nèeg la nèeg dalokaay, ci pèron bi mungi am ay wèrr ci kanam.

Ab adopta, adopta yi, yii ñuy caaje, bi nak, mu ngi am ñatti kët, fu ñooy def caaje kaay, ak yenen ñaar, yu ñooy def caaje kaay yu amut boopu, ñu ngi am buum bu ñuul, am ñaari bañge yu ñooy, moonte, si kuraa bi.

Njaari tohntorre, tohntorre garab yu nehteh njungy neka nak cii pehgu ahb tabakh, tabakh bii njung kor peintureh peintur bu dormu taal ak lu wekh neku cii kaw, garab gui nak mor tohntorr tohntorre yu nehteh yii.

Ap darapóó, darapóó bi darapóó rew la, darapóó bi nak da ma lu wèèx ci kaw lu xonxu topuci, lu werta topuci ci xonxu bi feto suuf. Ci walu camooy gi nak mugii am lu xonxu lu ñaw ba ci bóri digibi kaw ba suuf, am nak ab mandarga bu nekka ci xonxu bi mu melni ñaari jààsi yun roff lanteh.

ab borobu dalo kai bu neek ci pegg geej gi ci biir plas bi nak mungi nyungi ransehleh togu ak ay taabul togu yi nak nyungi am eponsyi xonxu ci kaw taabul bi nak nyung ci lal ay morsoh yu weex ak ay morsoh yu xonxu tek ay floored ci kaw tabul bi taal lampuy amna vantelater bu neka ci kaw

Ap buum buum bu werta, am lu ñuul lu leen bole ak lu doom taal lu xamne daay melax, li nak takkudeer deñ ku de jefandikoo suñ nekke ci kaw talli bi di jararle otto yi yoon ak keppu koi jefandikoo yoon bi paski bula lampu neet te daay melax.

Ñaari xalèh gór yuy futbal ku ci kanam nak mugii sol mbubu mu xonxu am lu bula am lu werta am lu wèèx sol tubay ñu gatta ñu bula am lu wèèx ak lu xonxu, sol kawas yu wèèx am lu xonxu. Mom nak futbal Kat ti Gambi la, ku ci ganaw wam futbal Kat ti Senegal la, mugii sol mbubu mu werta am lu netteh am lu xonxu sol kawas yu werta am lu netteh am lu xonxu ak tubay ñu gatta ñu werta am lu netteh ak lu xonxu.

Ab gajag fulor, bu nee si am pot, mingi tontor nak, tontor bu weex, am lu rose, ak lu oraans, garab gi nak, gaji gu ndaw la, gu werta.

Ab montorr bi nak montorr ri goor la bu orr qulor bi da melni lu dooreh ci biir montorr bi nak fu lollay won wahto wee fa weex.

Ab loxo jigeen, loxo camooy bi la nak mugii yóku ay wé ci wé ham yi, mugii takka am jaru, jaru bu kala wèèx ci loxo bu topu ci loxo ndey mugii ci takka jaru.

Ab guttu diw, guttu diw bi nak guttu diw bu wèèx la mugii am ndapu lu ruus, mugii am ab foto xalèh bu gór ak kanam jigeen ñi ree, mugii am bindé yu bula nak am lu ruus am bindé yu ñuul tamit.

Ñaari meer yu taxaw si buntu neeg, meer bu si kanam nak yire bu buloo, am lu weex am lu ruus, muñ si musooru, ku toopu si ganaawam nak, mbub mu ndaw la sol, mu am lu weex lu xoñxu am lu ñuul, musooru musóor bu nétté, am lu ñuul, am lu xoñxu, am lu bulo, am lu nétté. Am na xalé, bu jigéen bu neekë seen peegë, am mbub mu weex, sol lu bulo, am lu werta am lu ñuul, am na ab dessén nak bu neekë, si nëëg bi, ab xarkanamu bit,

Ab mobile, mobile bi nak ci mobile yu nya ki ye la. Mobile bi dafa ñuul am lu weeh, mobile bi nak ci sifur yi lu weeh la, sifur yi bindè ko bindi yu ñuul. Mobile bi nak amna lu weeh tamit lu nekk ci kanam ngi.

Ap teré, teré bi nak, teré bu xonxu la am ay bindé nak bindé yi am an yu ci netteh am lu si opu lu wèèx , am na tamit lu werta lu fetu ci kaw wàllum ndeyjoor gi. Am na ay desen nak, desen lu melni defer kay garap. Buk bi nak lu muuy janga lèè moy fana yii yangatu ci wàllum xollam wala defaram garap.

Ahb nehgg, nehgg bii nak dengh koi tabakh, nehgg la tabakh nenkor behm torlu cii lentuu ba, luci feuss nii nak ahb buntu la, amna yenen buntu nak yu fewtoh nahleh cii ganaw gah, amna aiiy muul ak lungh tek dii parehpareh contineh tabakh bii.

Buntu tasex kai xibaar bi di standard mo fesal si xetam bu ngeh ka am netal netali bi nak netali goor la bu sol ap xaftan bu xala domitaal sol ay werr sol mbahana mbahana bi nak amna lu weex am lu cxocola am lu orance am lu xala domitaal def ay binda binda yu xonxu ko neka si netal bi nak kee di Mai Fatty la.

Ab najem polotic najem polotic me nak nu opu se neetnye lu neteh len sol teh neteh ge moye madarga moye kurel lu polotic ge de udp nuge nak tahaw melne nu neh se ab najem.

Ab paket, paket bi nak, paket bu werta la, am ay bind yu nyuul, nyu bind si nak lu menni ab pompiter, ak am na desen yi dagiti dagiti pompiter, yu menni lunj lakk si diiw na ba pare, luul nak la def.

Ahb jumtukaay, jumtukaay bii nak daaj kat yii njur koi faral di jeufandehkor, mungy melni ahb weungh bungh chepu cii ahb bantu, dengh koi nateh nak wala dikor juboleh lu njoi rehdeh su njoi dehseh njom

Ay flor, flor yi nak gach gu vert la. Tontorr yi mo mèlni lo rush amna yit yu mèlni yu hawa orance nungi nekk nak ci ab deffukaay ci leen len gi nung def suuf ci deffukaay.

Aye foluur chate foluur ye nak len melne loku dage take ku se ab mursu bu weex yu fetu sa kawga nak bu xonxo la bu neka se wetu ndeyjorram bu orance la wache se suuf wetu ndeyjorr ge bu morve la buse topu bu yolet la wache yuse suufa suuf bu neteh mu neke se walu ndeyjorr ge bu weex neke se walu chamung ge.

Ab mandarga, mandarga bi nak, ay bindë lañ si def, bindë yi, bindë Angale la, bindë yi bindë yu xoñxu, beenë bi mujji nak, moo melni orans,

am otto otto bumak otto bus bu weex mingi daw ci kaw talie bi nak dah melne gudi la nak mingi tall ay lam pam talibe nak mom rek mu ci feen.

Ab pakket, pakket bi nak, pakket bu weex la, am nak bindë yu ñuul, am yu bulo, jef ab nataal jigéen, jigéen ju, boot ab xalé, booté ko si kanam, booté Kaay bi, orans la, am lu ñuul. Pakket bi nak, lool la def, botté kaay xalé tooy, të ñu kooy booté seen kanam.

Ab xaleh jegain xaleh jegain be nak da melne se plase letoukaye la neke da letou nak ba pareh letou nak leteh aye raw lolu la letou muge melne lohou bage fang mu melne koye ajj lete ye mum nak muge sol mubmu weex tonke nak se toogu tongu derr bu nuul.

Ay flor, flor yi nak yu guna fus ci num flor yu honku leen, am lu weeh, am lu nètè nak balègi ci digi bi. Flor yi nak ci ay gagi yu vert ci leen nekk. flor yi nak amna yenen yi fèn ganaaw ganaaw yu mèlni lu nètè, am lu orance.

Ay jumtukai xalèh talibeh, jumtukai yi nak am na lu sèè feeñ lu melni massini kalkin, sisso, ay lesseh kay pensil, raafekai, ay bindé kay, bindé kay pensil ak yenen yuy rafèè ak nak yèmaleh kay buy rëdd lu lay dimbale mu jub.

Ay jumtokai jumtokai yee nak ay jumtokai nee di defar auto lay nduru amna ay kele kele yi nak kele yu bokut fosong len amnen ay turnawiss tamit amnen ay tiyex kai wala ay tanag kess gi nak kess gu xonxu la.